Li nak pot la potti dew la Mungi tekgu fu brown pot bi nak pot bu neteh la Mungi am nyuul Mungi am lu verteh Mungi am lu weih Mungi ameh tam i binda bindai soko jangeh dinga ham li ban fosumi pot la ak ban fosumi dew la ak lan lenj ko jefandeko.

Linak kaiiti xibarr la kaiiti xibarr bi nak mungi ameh ayy gorr ak ayy gigeen amna gorr bufa deff mbaxna bu wekh mbuba bu wekh kenen ki tamit mungi deff mbuba bu wekh mbaxna bu nyul kenen ki tamit mungi deff mbubabi mungi am lu socola lu nyul mungfa lu vertt mungfa tamit kaiiti bi nak kaiiti xibarr la bu am binda yu xonxu binda yu wekh tamit mungfa.

Liinak kaiiti xibarr la kaiiti xibarr bi nak mungi ameh ayy gorr gorryi nak amna nyufa sol lu wekh lu nyul tamit mungfa lu bula tamit mungfa kaiiti xibarr bi nak mungi ameh binda yu xonxu ameh tamit binda yu wekh.

Li nak palaas su jaayekaay la, jigéen nyo fi nekka mungi toogu ni kenna ki mi def lu weeh, lu ñuul mung fa tamit ak tamit lu honku. Benen jigéen bi tamit mungi def lu nètè mungi tek mango boram, haley tamit mungi tekk palaat boram. Benen jigéen bi tamit mungi tekk salaat boram ak Haley bu ndaw bu nekka ci senn borr.

Meremu plase dawekaye ak fuubalekaye fee nak goor muge tahaw muge ameh botel goor be nak muge def lu weex muge def tamin muba tamin bu xonxo se lohom be tamin mugfa def tamin lu bulo lu verta mugfa ak yenen neete yu neka se koteh bale amna kufa def lu weex kenen ke muge def lu xonxo kenen ke muge def lu bulo ak garab yu neka sen ganaw ak kerr ye.

Li nak mandarga la mandarga bi nak mongi ame lu weex mongi ame lu bulo mongi ame tamit lu xonxu mongi ame tamit lu nuul.

Li nak dalla la, dalli carax. Dalla yi nak ñu ngi am lu sokola, ñu ngi am lu ñuul, ñu ngi am tamit lu wèèx ci kaw dalla bi.

Bii nak mandarr gah la, mandarr gah bii nak mungy ameh lu bleu, mungy ameh lu njull, mungy ameh tamit lu nehteh.

Li nak bópa la bopú jigeen mugii lèttu més ñing ko laxas ci diga bi . Jigeen bi nak mugii róbba bu ñuul tubay bi tamid mugii ameh lu werta.

Li nak buteel la, buteel bi nak nung ko tekk fu ñuul, am tamit lu sokola. Buteel bi nak ci kaw mungi ameh lu ñuul, buteel bi mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit kayit bu weeh. Diw bi nak, diw kawar la.

Li nak neek la nek bi nak Mungi ameh lu neteh sey koteh bi tamit Mungi am garab ,garab bi Mungi ameh hopp yu verteh run garab bi tamit Mungi ameh tontorr tontorr , tontorr bi tamit Mungi ameh lu hunhu.

Li nak palassi jayekai la jayekai nduga jeng yep Mungfa fi nak i gigain nyofi neka ak i gorr amna gigain bu nyow ni Mungi def lu blue Mungi deff lu weih sey koteh bi tamit Mungi ameh i bidon yu neteh i seewo ak i paan .

Li nak jaru la, jaru wiis jaru nopuh. Jaru bi nak ñing ko tèk fu ñuul, si koteh baleh tamid wiis bi mung fa.

Lii nak buteel la, buteeli naan, mingi am lu nyuul, mingi am lu weex, mingi am lu verte, mingi an tamin lu nete tamit munge naan te benex la, mingi am kuber bu nyuul nyun ko teg fu sokola.

Lii nak jarula jaru gigeen jaru noppu jaru wiss jarubi nak mungi tegu Fu wekh jaru bu tegu fu wekh si benen koteh bi mungi am lu nyul si diga mungi am tamit lu wekh.

Li nak bagasi jangeh Kai la bagasi nak mungi am bindeh kai mungi am ay tereh tamit mungi ameh ay pot tereh yi nak amna yu veert amna tamit yu weex bindeh kai tamit amna yu xonxu amna yu weert amna yu nyool amna tamit lu weex nyunjko tek ci taabul kank

Li nak buteel la, lu nye nan mo fa nekka. Ci buteel bi nak mungi am lu nètè. Ci gannaw tamit nung fa taay kayit, kayit bu weeh mungi am lu ñuul, mungi am ay binda. Binda yi soko jàngay daga ham li ban fasung ngi nan la ak Lan leen koy jafadeko.

Li nak palat la, palati kaka, palat bi nak nyungfa tekk bol, boli kaka tamit. Mungi ame jenbu weex, nyunko faray, si bori jenbi tamit, mungi ame sobleh buñ toga. Tamaate tamit mungfa, mungi ame lu verta, si palat bi tamit mungfa def malo, si cote malo bi tamit, mingi am limon. Si benen cotebi tamit, mingi am tamit bisabb.